Yevu nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ ameyibɔ ɖevi aɖewo domi le sukuxɔme eye ame bubu alewo hã wotsi atsitre le exɔmɔnu.

Nyɔnu ale tsatsitre heziɔ le cabinet ŋu le dzodoƒe eye wòlé gatsi kple kap le asi. Gatsi gã bubu kpakpli kap bubu alewo hã ku edzi le wo megbe.

Eʋugbegblẽwo kpli exɔ alewo kiɛ yɛ edzo bi eye ʋu alewo le eʋu mɔdzi eye amewo le eʋu mɔme tsom.

Ŋutsu ale bɔbɔ nɔ anyi eye ŋutsu ɖeka le ta kom nɛ kple takomatsin, eɖɔ kuku eye wòɖɔ tsitsi alo spɛs eye wòdo awu ʋe.

Yevu ŋutsu alewo le xɔ ale me eye yevu ŋutsu xexlẽme si nu ale do awu yibɔ eye woɖɔ kuku hã eye yevu ŋutsu bubu lé xa la si le nu kplɔm.

Nyɔnuvi woame ene eye woame eve do avɔwu eye ɖeka bla eta. Ɖeka tsɔ agba ɖe asi eye wòkɔ asi kɔ tsyɔ nu.

Ɖevi woame aŋdre alewo nɔ kletifɔ ale dzi eye wodo awu vovovowo eye kotoku ale le wogbɔ.

Woɖo atikutsetse vovovowo abe, atɔtɔ, ŋtsi, akɔɖu, apel, watamelɔn, kple atikutsetse bubuwo le agba dzi eye nyɔnu wɔme etɛ̃ ale wo le tsi atsitre ɖe agba gbɔ.

Ɖevi aɖeɖo kple ame tsitsi aɖewo le seƒoƒo si ke de ama vovovowo dom eye wo katã wodo asiwui.

Ŋutsu kpli ɖevi alewo nɔ nuɖukplɔ ŋu eye nuɖuɖu le woƒe kplɔ dzi le agba me eye ɖevie le nuɖuɖu dom ne ŋutsuɔ.

Awusatɔ alewo le wƒe gbedoxɔ gbɔ. Ŋutsuwo kewo le wome ɖɔ kuku eye nyɔnuwo tsɔ nu ta eye eŋu bubu alewo hã le gama.

Nyɔnu kpli ŋutsu alewomƒoƒu ɖe agbadɔ ale gɔme eye nyɔnu kpli ŋutsu ɖeka nɔ anyi hele nu ŋlɔm. wodo awu kie wo amadede nye ʋe eye nyɔnu alewo hã wotsɔ vidzɛ̃ ale asi.

Ame woame eve le dzi hele dɔ wɔm le dziɖegbe kaɖi ŋu eye woame evee ƒetee wodo awu blu eye woƒe kukuɔ kee woɖɔ hã le ʋe.

Yevu ŋutsuwo kple nyɔnuwo le teƒe aɖe eye yevu ŋutsu ɖeka le mega foni ɖe asi hele nu ƒom eye nyɔnu bubu aɖe do awu yibɔ hesa enu ɖe kɔme eye wodo kuku ka wo amadede nye gbemumu.

Woɖo zikpui ke wokɔ fom kɔ wɔe ɖe ɖoɖo nyui aɖe nu ye wokɔ ekplɔ kɔ da ɖe dome nɛ. Le ekplɔwo dzia nanewo li eye le ekplɔ gɔmea agbale aɖe le ekplɔ gɔme.

Nyɔnu ɖetugbvi aɖe wo tsɔ enu le ta eye wo le zɔzɔm le mɔdodo dzi. eɖewo do dzonu ɖe ekɔ kple asi eye eɖewo medo dzonu ɖe ekɔ kple asi o.

Eŋu woame eve wodo go le ŋu mɔ dzi eye ɖeka le dzẽ eye ɖeka le ʋie. Eŋu bubuwo hãwo le eŋu mɔdzi eye ame alewo hã wole eŋu mɔdzi eye ame eve aɖe le dzokeke dzi.

Nyɔnu woame eve wonɔ esɔ dzi eye nyɔnu bubu le zɔzɔm le esɔ wo megbe eye ŋutsu ale lé esɔ le asi na wo.

nyɔnu xexlemesinu ale ƒoxlã sola panel eye wóle wonoewi ƒe asi eye wókɔ asie dó la edzi

Ŋutsu alewo kpakpli ɖevi alewo kple nyɔnu alewo tsɔ bagi la si. Wole zɔzɔm tso woƒe nɔƒewo yie ɖe teƒe bubu.

Ŋutsu aɖewo le dɔ wɔm le teƒe aɖe eye kletifɔ le wo gbɔ. Ŋutsu aɖewo le wo dome ɖɔ kuku eye eɖewo meɖɔ kuku o.

Yevu alewo le dɔwɔƒe. Wodo awu eye awu kewo doa enye gbe mumu eye ame ɖeka le wo dome do awu dzɛ. Wo katã woɖɔ kuku eye woɖɔ spece alo tsitsi.

Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyi le kplɔ ŋu eye kɔmpita le kplɔ dzi wòle zazãm. Edo awu yibɔ eye zikpui kɛ dzi wònɔ ƒe amadede nye gbemumu.

Ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖe kpakple ɖevi aɖewo tsi atsitre eye ŋutsu ɖeka kɔ nudze kɔ bla ta eye ɖevia hã do dzidziwui ye nyɔnua hã do dzidziwui dze eye wodo trɔsa yibɔ.

Dekakpialewoe ŋkɛa le dɔwɔm le mɔ ale gbɔ wókatã wodó awu eye wóɖɔ kuku yi ameɖeka bɔbɔ eye ameɖeka nɔ atsitsreŋu

Ŋutsua ɖe bɔbɔ hele mɔ aɖe ɖe asi eye ɖeviwo le egbɔ. Eɖewo dze klo eye ɖewo le atitrenu, eɖeka medo awu ɖe dzidzi o.

Ŋutsu ke wo agbalẽ ewɔ yibɔ nɔ galɔŋ dzi eye sola paneli nɔ bentsi dzi kpakpli mɔ bɔbɔ aɖewo le bentsia dzi.

Nyɔnu kple ŋutsu aɖewo kpakple ɖevi aɖewo le teƒe aɖe eye tsikunu vovovowo le wo gbɔ abe gagbɛ, aŋegagbɛ, gago, galon kple tsikutankiwo le wo gbɔ eye nyɔnu ɖeka kpe akɔ eye wolé rɔbagago ɖe asi.

Amewo ƒo ƒu le afia ɖe. Wonye yevuwo kpli ameyibɔwo. Amekukuɖaka le wo gbɔ eye yevu ŋutsu ale dze klo le yɔvunyɔnu ale kie nɔanyi gbɔ.

Wutsu woametɔ le dɔwɔ le mɔ ale ŋu eye ŋutsu bybualewo hã tsiatsitsre le emɔ gbɔ eye wóɖɔ kuku kple asiwui

Exɔ kewo tsɔ atsi kɔ tui wɔkpa le gba eye atsi wɔme eve wo le exɔ wo megbe alilikpoa me wɔ yibɔ abe etsi ye ɖo nene.

Ɖevi ŋutsuvia lewo kple nyɔnuvia lewo le ʋe ɖum eye wotsɔ enu bla afɔ, eye ame bubuwo hã wokpla eŋu hele ƒoƒom.

Amea ɖewo le eŋu me hele tsatsam le egbe me, eɖewo ɖɔ kuku eye eɖewo ɖɔ gaŋkui. Atiglinyi woame eve, ɖeka le ŋgɔgbe ne ŋuɔ eye ɖeka le megbe ne ŋuɔ.

Nyɔnu alɛ kee woa gbalẽme wɔ yibɔ nɔ zikpui nɔ nyɔnu zikpui dzi eye wòlé hɛ ɖe asi eye gago woameve le egbɔ kpakple rɔba tukpa. Ebla ta eye wòsa avɔ ɖe ali.

Abladzo ɖiɖi ke wotɔ kple sabala tsotsoe. Mɔlu kple ayi ke woɖa kple koklozi le agba me.

Aɖewo le dɔ me hele dɔ wɔm le mɔ gã aɖe ŋu. Wo katã wodo awu kple afɔkpa eye woɖɔ kuku. Kuku ke wo amadede nye aŋgbaɖiɖi eye eɖe hã le ʋi.

maɖewo le dɔme wóle exɔtu dɔwɔm alo wó egli ɖom eye wókatã wodó awu eye woɖɔ kuku hã ameɖeka dó asiwui

Eŋu aɖe tɔ le ami dzraƒe eye nyɔnu woameve kpakple ɖevi woametɔ le mɔto eye dzokeke aɖewo le gama hã

Yevu ɖevi ale mlɔ anyigba ye wole fefe dim kple eƒe fefe fefe nuwo eye wodo trɔza ke woama dede nye gbe mumu.

Ame aɖewo le dɔ wɔm le mɔ aɖe ŋu. wodo aw uke biã eye woɖɔ kuku ʋi eye wo katã wodo asiwui.

Nyɔnu aɖe ɖɔ nyɔnufia kuku eye wotsɔ asi ɖeka dzi hele alɔgbɔnu kom. Ŋutsu bubu aɖe le megbe nɛ eye wo le mɔƒonu ɖe asi.

Ŋutsu aɖe le xuiltsɛ me eye ŋutsu bubu ke do dzidziwui yibɔ nɔ wo megbe, nyɔnu ale hã tsyɔ nu ta le gbɔ eye ŋutsu bubu ale hã bɔbɔ le egbɔ.

Ɖevi woame ene wole tsi kum kple gago le etɔ ale me. Ɖevie ɖeka ɖɔ kuku ɖe ta eye ɖeka le gago ke wokɔ gakpo kɔ wɔe eye susuewo le rɔba gago zam kɔ le etsi kum.

Ama ɖewo nye kie le xɔ ale me eye aflaga le wo gbɔ. Ama ɖewo bɔbɔnɔa nyi eye ama ɖewo le atsitre nu, ama ɖewo hã wodo awu yibɔ eye nyɔnu ɖeka bɔbɔnɔa nyi.